Kootu duu puuni ŋuni zi piligu maa zimi ka o yɛanga biri na ka tɛɛbuli zɛ o tooni ka bini yara tam di zuɣu ka so zi tooni ha n ye liiga piɛlli ka so bɛ bɔɣisi puuni ka kpuɣi o nuu zuɣusaa ka flaki bɛ o yɛanga bi zuɣusaa na ka paɣa ziya ka ye liiga sabinli

Shɛba n chɛna ka bia bɛ bi yɛanga n pili zupiligu ka piri namda piɛlla ka ye liiga bɔɣi wɔɣila ka liiga maa nyɔɣu ni na zaŋ siɣi di puli ni ka di nyɛ zaɣi sabinli ka bɔɣiri maa polo nyɛ zaɣi piɛlli ka so bɛ o tooni n kpabi baaji sabinli ka lahi vori baaji sabinli o tooni ka so gba mi bɛ o tooni o sola jinjam mŋaa ka zaŋ bini piɛlli n pili o zuɣu ka zaŋ baaji sabinli n kpabi o yɛanga.

Niriba n zaya bɛ zala yili gbini ka yili maa ka di mali takoriti takoriti maa galisiya pam ka mali dundoli zaɣa yini domi dundoli zaɣa yini ka di mala ka sheba ʒɛ dundoli maa puuni bɛ ʒila tingbani ka ninsali sheba ban ʒia pam maa sheba yela liiga piɛla ka sheba ye liiga sabla ka sheba ye liiga ʒehi.

duu puuni duu maa puuni kuɣusi biɛni ka kuɣusi maa nyɛ zaɣ tankpaɣu laasabu ka teebuli ʒɛya teebuli maa zuɣu ka binyɛra tamya binyɛri shɛŋa din tamya maa di nyɛla zaɣ dozim ka shɛli nyɛ zaɣ sabinli ka fulaawa bɛ di tooni ha

Bihi n bɛ moɣali ni ka gbubi binyɛra n toori kom yino maa gbubila silba dini la ka so mii gbubi boɣati din nyɛ zaɣ nuɣso laasabu ka so mii gbubi zaɣ piɛlli bihi maa puuni so yɛla liiga din nyɛ zaɣ sabinli ka so mii yɛ liiga dozim bi sunsuuni ka so pili zipiligu ka bɛ bi ni

Namda nima ka niɛma doya di zaa mii biɛla roba nim puuni ka shɛli bɛ di gbunni ka shɛŋa paya din paya maa nyɛla zaɣ piɛla zaɣ ʒiɛhi zaɣ sabila ka di duna zuɣusaa ka shɛli ti paya zaɣ dozim n nyɛli zaɣ dozim maa nyaanga anbirala biɛni ka anbirala maa nyɛ zaɣ dozim

Lora n niŋ sarati lora dibayi yino maa nyɛla zaɣ karili ka yino maa nyɛ zaɣ bila ka shab ʒi bi tooni ka yɛ liiga zaɣ nuɣso ka so ʒi o tooni ka niŋ rasta laasabu palli maa poli niraba bɛ nimaa polo pam ka so yɛ liiga sabinli

Niriba n zɛya niriba maa bɛ shɛb yɛla liiga piɛla piɛla ka pili zupilsi ka jirambiisa ʒɛ bɛ nyaanga jirambiisa maa jirambiisa piɛlli n nyɛli peenta piɛli bɛ naba ni bɛ naba maa ni lala peenta maa di dɔla palli zuɣu palli maa mi palli sabinli n nyɛli

Kohamma ni damma shee paɣa ʒila teebuli zuɣu ka zaŋ binyɛra tam dalibili ni o luɣuli zuɣu ka so ʒiya ka yɛ daliya waɣanli bi zuɣusaa ka bi ti katawiya zaɣ sabinli o tooni na ka paɣa buɣi bia ʒɛya ka bi yɛ neen piɛla ka so chinchina ka di nyɛ zaɣ vakaɣali ka kodu nim ni naanzuhi ka di tam binyɛra zuɣu

Salo n kuli zaya n kpuɣi bɛ nuhi zuɣu saa ka zaŋ foonima gba be zuɣu saa maa bɛ nuhi ni ka filaaki nima be bɛ nuhi ka yino biɛni ka pili zipilgu ka yino gba n ye liiga piɛlli ka fotonima be di puuni ka so biɛni ka wuɣi o niɛma zuɣu saa ka baajibila be o nuuni.

Doɣata n ʒia ka zaŋ o nuu pa teebuli zuɣu doɣata maa yela niɛn'piɛla ka so ʒi o tooni ka zaŋ baaji pa o naba zuɣu doɣata maa teebuli maa zuɣu gbini o gbibila takara piɛlli doɣata maa zuɣusaa ka takara piɛlli biɛni ka bia be takara maa zuɣu.